Pɔgɔ marɛɛ biiri a kyɛnɛ a tuo bɔtɔre ane orɔba a de wagyɛ zeɛ a mare a bie a leŋ zutare sɔgelaa ane kpare dɔzɔŋ ane kpare zeɛ ka ba kyɛnɛ.